Paɣa n bɛ o shitoɣu ni n kohari chinchina chinchina maa galisiya pam n bɛ shitoɣu maa ni ka ma maa kuli la n ʒiya o shitoɣu maa ni ni suhupiɛlli n dihiya tabili ni o nyɛ da viɛlli zuŋo

Paɣa n ʒiya ka yɛ neen sabila ka kuɣu ma nyɛ kala giriin jiranbiisa zuɣusaa oofisi ni n bala ka o tumdi tuma kompita ni ka kolba ʒɛya ka bin nyurili bɛ di puuni a yi yuli zaŋ chɛŋ tingbanni a ni nyɛ ka Loori nim garita

Doo mini o bihi n ʒi teebuli zuɣu n diri bindirigu ka bia maa pii paanu n niŋdi o baaba nolini ka o ba maa kpa ninkpara a yi yuli bi dibu shee maa pileet nim mini subihi n ku tamtam teebuli maa zuɣu

Silmiin paɣa ka bihi nyɛ ka guuna n ti ku bibgo ka niŋdi o o maraaba ka diɛma n kuli diɛmdo ka bipuɣunsi ŋɔ n kuli gbubo ka bidib bili ŋɔ ŋun bi tooi piri namda gba ka gba ʒɛya ka zaŋ o nuu n gabi taba ka dikpuni ʒɛ di nyaanga ka bi sabi pa dizuɣu ni puuo piipul gavina

tandi mɛbu shee n boŋo ka a nyɛ ka bi du n tam tadi maa zuɣusaa m zaŋ kuriti n pa ka bi kuli niŋ nommohi tumdi tuma ka lora nim ʒɛ tiŋa ka tankpa duya do tiŋa

O dila nachiinsi ʒɛya ka kirɛt nim dibaanahi ʒɛ o tooni ka o zaŋ daliya yɛlo n pa o boɣu ka gbubi baaji zaɣ ʒiɛ ka pili zipiligu mini ninkpara ka kolba nim tam o nyaanga

moɣani binkobiri n laɣam na kom nyubu shee ka a nyɛ wobigi n nyɛ sankpaliŋ n nyɛ balinbuwa ka nyɛ gbuɣuma ni kunduna ni nyɛbisi ka loori ʒɛya ka daadama nim bɛ dinni n yuundiba

Salima gbibu shee n boŋo ka bi niraba at biɛni ka gbubi heed pai dibaayi n vihiri ni bi nya bi nyɛ salin maŋli bee bi bi nya ka kuli gbi n saɣam boɣa zaa

Kanbonsi bee aligbɛnim waa n bala aligbenim mini kanbonsi waa n bala ka kuli gobi Chinchina kan tɛ chinchina ka piri yɛri bɛ boɣiri ni n zan shɛŋa niŋ bɛ borini ka zan shɛŋa piri piri bɛ zuɣurini ka dab mini paɣa zaya n yuuniba

Kpɛŋŋo nyɛla kpaŋmaŋ pini taribu shee n dihiya tabili ni bi dila nachiinsi n nyɛŋ taba ka bi ti zaŋdi o kpaŋ maŋ pini ni bi too paɣaba mini dabba zaa n laɣam ʒɛ nimaani ka doo maa ʒɛ nyaangi ka gbubi maikiro foon n yɛri yɛltɔɣa

Gamo n niŋ kpɛŋŋo ka loori karili ʒɛ yaɣali ka pili taapooli ka lora bihi gba bɛ yaɣali chɛna ka gamo maa ni niŋ shɛli maa mii loori piɛlli n nyɛli ka di ʒɛya

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala bɛni dibata boraadɛ gba dibanahi bɛ di puuni zaham bɛni ka naanzuu mini kpam gba bɛ di puuni ka di tam teebuli zuɣu

Adaa yili nim n bɛ kom ni ni ŋarima dibaayi ka piɛɣu mini daadama nim bɛ ŋarima maa puuni ŋarim yinga ʒirila niraba ayi ka yinga ʒiri niraba ata ka piɛɣu dibayi bɛ dibayi maa zaɣ yinga puuni

Ninsal nim n ʒi lɛgcha holl ni bee konfirɛns ruum ka so ʒɛya n wuhuriba maaka bood piɛlli gbuni n nyɛ ka kompiuta nim tam bi tooni shaba ka aaipad nim tam bo tooni paɣaba mini dabba zaa nyɛba

N nyɛ tipa nim mini ɛskavɛta ni bɛ tankpaɣu toobu shee ka o toogi n niŋ tipa yinga maa ni tipa yinga kam nyɛla zaɣ ʒiɛ ka ɛskavɛta nim maa mii nyɛ zaɣ dozim ka bi toori tankpaɣu niŋdi tipa nim maa ni

zamaatu nʒɛya dabba n galisi ka paɣa bɛ bi puuni ka n nyɛ ka bi zaŋ matuuka yiɣirigu nzaŋ zali duu maa ni ka paɣa maa diriba alizama zaŋ kpa matuuka maa polo

Salima gbibu shee n bala ka paɣaba mini dabba zaa laɣam biɛni n tumdi salima tuma maa paɣaba maa mini dabba maa puuni a yi yuli a ni nyɛ ka paɣaba maa yino yɛ daliya ka dabba maa gba yino yɛ daliya ʒiɛ ka tam kunkun zuɣu n wuhuriba bi ni yɛn niŋ shɛm

Salin boɣali ni ka niraba lahi bɛ ŋo dabba n nyɛba ka bi ʒi bi mashin gbuni ka ku koriti tankpa ʒiɛɣu maa mini kom maa lala niŋdi mashin maa ni bin gba gbirila salima maa a yi lihi niraba maa ni a ni nyɛ ka so yɛ daliya sabinli ka so mii yɛ daliya giriin ni daliya yɛlo ka so kuriya toori niŋda

salo n ʒɛya ka shab gbubi kuɣusi ka kuɣusi dondo tiŋa ka shab guuri yira ka salo maa nyɛla dabba n galisi bi puuni hali so lumi o nabi paai tiŋa

daadamanima paɣaba ni dabba zaa n kuli laɣin be bɔɣili ni salima gbibu shee mi m-bala bɛ ni booni shɛli galamsee la di niŋbu shee m-bala ka dabba maa so ye liiga buluu ka so jinjam-ŋma' ʒee ka so mi ye neen' piɛ-la n tam tankpaɣu maa zuɣu

Nachimbi n kana kuligi ni ni bi ti tooi kom yino gbubila kurigu bokati ka niraba ayi gbubi roba bokati nima ka yinga nyɛ zaɣ buluu bi mii nyɛla bi niraba anahi yino dabmi ka moɣali maa kunkun bɛ bi nyaanga ka bi toori kom maa

ŋoliŋo nyɛla diɛma diɛmbu shee ka bi zaŋ luŋ yɛli bi bia ka o nyaɣali n ŋmɛra ka zamaatu ʒɛ bi nyaanga bihi zooi dinni n gari ninkura maa ka bihi maa si gbubi bolli ka yino yɛ daliya ʒiɛ ka paɣaba maa mii gba ʒiya

Bihi piribi ŋo nyɛla daabia a yi yuli o daabiligu maa puuni o koharila birash nima ni polish nima ka kuli niŋ suhupiɛlli n gindi o daguli shɛli biɛla o zuɣuni tahapoŋni ka shɛli bɛ piɛ bili ni o nuuni

Gamo zaɣ karili n niŋ kpɛŋŋɔ loori karili mini o kpee n to taba ka niraba maa yina ti ku ʒɛnʒɛ pala zuɣu yuundiba ka so dabiya ka yɛ neen sabila ka so mii ʒɛya ka yɛ ti boondili rifilɛkta ka pili hɛlmɛnt n ʒɛya

salima gbibu shee n boŋo ka salo galisi nimaani paɣaba ni dabba n kuli biɛni ka do yino so jinjɛm piɛlli ka yɛ liiga piɛlli ka ʒɛya ka yino yɛ liiga buluu ni jinjɛm ʒiɛ

Daabiligu shee m bɔŋɔ kamantoon kɔhinima alibalsa kɔhinima ni leen kɔhinima alaafee be di puuni paɣaba ata n nyɛba yino ʒimi sa ka niriba ayi za m baɣi taba ban za m baɣi taba maa yɛla liiga buluu mini liiga sabinli

ŋoliŋo nyɛla sal nim ni bori gubu ni taɣabu n tiri bi maŋa ka tam amokaa zuɣu ka gbubi marafa nima ni di kuɣa ka bi yɛ daliya piɛla daliya sabila n ʒɛ dizuɣu

salin boɣali ni n boŋo ka n nyɛ ka tipa ʒiɛhi bibayi ni ɛskavɛta ni bull doza ni komkirɛt mashin mini winch mashin ʒɛ boɣali maa puuni ka bi zaa ku niŋ nimmohi tumda ka daadama nim gba biɛni

Wonzam n pindi so ka zaŋ tanpiɛlli n pobi lala niri maa ka wonzam maa pili zipiligu ka kpa ninkpara

Ʒiɛɣu n ʒɛ n kuli ʒɛ yiya n luhi ka piligi piligi li ka woya nim doya ka taabo nim doya ka binchɛriti bee da kabisa ka di zaa ku laɣam do luɣu yinga ka saa maa na ku ku

Paɣaba n ʒɛya ka gbahi zaham n niŋ gbambili ni ka ŋarim ʒɛya ka sagbana bɛ bi zuɣusaa ka zaham maa ku piɛli bɛ gbambili maa ni

ŋo li ŋo nyɛla ankara yaɣa shɛli ka bi kohari kubɛ kpakpa maa ka dabba ku gariti bin koharili yaɣa shɛli maa a yi yuli yaɣali maa a ni nyɛ ka jiranbiisa ʒɛya

loori nim n tam palli zuɣu loori nim maa puuni shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka niraba bɛ binni ka nyɛ gbanpiɛla ka so yɛ liiga sabinli ka gbubi bini ka di nyɛ zaɣ vakaɣali o nyaanga niraba ʒɛya ka yɛ liiga piɛla ka pili zipili sabila

ŋo maa nyɛla kombonsi nam taada ka nanima maa ʒiya kanbonsi naa ʒiya ka bi zaŋ katawiya nim to n toba zaɣ kara n nyɛli ka di ʒiya ka bi puuni yino so chinchin piɛlli ka yino mii gobi kɛntɛ chinchini

niraba ayi n ʒiya ka foon nim pa bi tooni ka bi gbubi laɣari foon nim maa nyɛla dibanahi ka roba gba pa teebuli maa zuɣu ka ŋun gbubi laɣari ŋo ku la ka yɛ daliya piɛlli n ʒɛya

Doo mini o daŋ n laɣim ʒi garo zuɣu bipuɣunsi ayi ni bi ma ni bidib bili mini o gna ba ka bi yi si bi niraba anu n do gari yinga maa zuɣu ka bi zaŋ tanpiɛlli kili bobi garo maa zali

Baanjira puuni n bɔŋɔ ka shinshaɣu biɛni ka kabinɛt gba ʒɛya ka bolifu dibayi bɛ zuɣusaa ka bi dihi duu maa nachiinsi zali ka dinyɛ shinshaɣu mini baanjira ni

Ti kaya ni ti taada n boŋo ka dagbambi bee daadama nim chɛŋ ti tooi kom n ʒirili taha ni kobiligi ni ka bi tooli n dura ka bi zaa ʒiri taha bi nyɛla bi niraba apoin laasabu ka yino gbubi guuka

Paɣa n ʒiya ni o chim waagashe o pun chimla shɛli niŋ tahapoŋ ni ka yɛ liuga ka di nyɛ zaɣ piɛlli mini zaɣ buluu buluu ka kuripooti mini sala ni silba tamya